Tali bu ñoo atom ngi daw ci kawam ato bu nete ay nék nungi topp ci gannawam ay ñax nini ci booram.

Benen janx bi, mingi musoro musor bu weex, sëgg ci ñawu kaayam bi di ñaw, kenenki mu ngi taxaw, kenenka ngi tog jàakaar loo ñoon di muuñ.

Keyt bu ay nataali nitt nekka ne goor ak jigeen nung fa amna beneen goor bu tog sol ay veram yu ñuul beneen goor mung ci kaw am tamit ñu binda ci kaw Bànjol seen ferry be dafai oby ci beni diri bena weer.

buteel bu vert ab laxa mooko tie nyug ko taxawal nyûg fa bind jurom nyëti fokku ak nyenti nyug fa bindi tëmet ay komi xop

Bitakoola ñun ko jóor amnayu xoleeko woot domitam ñingi xawaree mu ngi sokalaa.

Ab goor bu sol garaawu mbesengam toog ci ay toggu yu nooy stolmbahanam di reetaan teg benn loxom bi ca kaw toogu bi.

Ay ale guur yu coppe sël seen yere y weex koppe bi nag kenenka ngi daw topp ci kenenkaa ngi dend ak moom waye kenenkinak mingey jege ci waye ekseko ci coppe bi.

Fulawa yuñu takk ci ay weñ am waay ju ég ci kaw di takk benen fulawar bi ngalaw baankoy fuuf mu ngi naaw.

Keyti xibaar big benn gór nekk ña koy wax may miy wax baro nako dañuy ëbewaat juma be.

Ay xale yuy fo ay maga ngi taxaw seeni ginaaw dileen tàccur ñuy fecc xaley nak ningi kontaan di reetaan.

Oto bu honku bu ndaw di dow ci kaw tali bu ñuul. Amna benen oto bu weeh bu topp ci gannaawa, Amna yennni oto yu nekk ci pegam tamit ay lamp tamit nu ing tàkk.

guru gu bari am yu weex am yu xonx amna ay yenen bagaas yu tege bagaas ci ay bool nungi ci ay pis nu ngi ci ak ay paan

Ay nit yui takhaw di tàchu ay meybal ñu ngi taxaw seeni kanam. Nu sulal leen ay yere. Amna jigeen yu nekk ci ñyum waaye ay góori ñoo oppu nakk méybal yi yépp ay mabal yu xees leen.

Dale yu weex, yu am ay boom yu lonkalante, am cat bu guddu, amna ak lu ñuul lañu binde ci diggam, dalle yi nag daa am ci lamu tege lu melni xanx.

Nitt yu beurii neka chi birr ndokh dii dem, aiiy gorre ak aiiy gigain, sol sehni tubeiyy yu njull ak sehni mbubu yu vertah, ndokh bii nak mungy torlu cii sen tankah yii.

Góor bu taxaw sol ñaare mbubu, sol tuboy bu ñuul, tiye tabla ñu binde fa Farafeñe, góor bi jàkkarloo ñoon deree.

Netti bool yung teglé bu nekk am na kubiir ñu am ñaari téyékaay ñi tegko ci kaw taabal bi.

Grci buntu bi tegle ay tanka mota bu xonxba ngi taxaw ci bn bi ay góor ñi ngi toog cenu a pospos amna benen góor bu taxaw dendalña.